Valenda ka dakogree biŋ biŋ ka table biŋ ka a dakogree kala ka a dakogree a e tampɛloŋ Kala ka bonpeɛlle bebe .

Noba naŋ zeŋɛ zeŋɛ ka ba mine are are ka ba mine su boma ba mine meŋ ba su bomakyɛ vɔgeli zupili doɔre ane bonpelaa ka ba mine e ba nu

Noba ka ba mine su bonsɔglɔ ka ba mine su bonpɛɛle ka ba mine vɔgeli zupili sɔglɔ kyɛ kaa ziiri mine e zi zeɛre

Polori naŋ ba are ne bonzeere ane bondoɔre ane bonsɔglo ane bonpeɛle boma gyamaa zaa a bebe ane bonvaare kalazaa.

Sɔgloŋ naŋ zeŋ ka dɔba bata a are ka kaŋa yel ka kaŋa noɔre noba bayi noɔre a yuo ka a dɔɔ kaŋa su kpare ka pɔge ka kaŋa su kparezeɛ ka o puori kyaare a kyɛ .

Miri moɔ noba naŋ tagra taaba a su bonsɔglɔ ane bonzeere ka ba mine gbi dumo.

Nuba bata ka bata zaa a pɔg nɔpɔgraa ka doɔ yere baagi sɔglaa ka poɔ meng yere baagi sɔglaa ka laptop dɔgle.

Noba naŋ zeŋ mesa, ka noba zeŋ, ka ba mine su bondoɔre, ka ba mine su bon buluu ka ba mine su bonsɔglɔ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

Tɛnɛɛ koɔ ka noba be a koɔ poɔ gyɛmaa lɛ ka ba mine taa raabare doraabare ka ba mine ka ba mine kyɛnɛ ka ba mine zeŋ ka ba mine go a koɔ eŋɛ.

Zie ka dakogre a bebe ka zie kaŋa soɔ ka a dakog kaŋa soɔ ka tevaare be a bo be zaa boma ayi ka kaŋa.

Noba bata la are ka lɔpelaa a be ba ouoriŋ kyɛ ka bondɔre mine a toɔne a lɔre ka ba mine pɔɡe ba nyoboɡokyɛ pɔne boŋŋmɛŋmɛ bone a kyɛ a leɛ are kaara.

Noba naŋ are Koɔ poɔ, ka ba mine wire ba boma ka ba mine do are ba puori seŋ na ka teere a be a puori. kyɛka kyansirii a le a koɔ poɔ.

Lɔɛ naŋ are ka mine are ka lɔdoɔre lɔdoɔ kaŋa a ɔnnɛ tɛnne ka lɔdoɔre noɔre kaŋa zɛge kyaare o tɔ eŋɛ ka lɔzeere mine meŋ.

Tangare miri la biŋ, ka sɛge Dale biŋ, ka karataa biŋ, ka nimikyaane a biŋ ka kyaanaa a biŋ ka nɔɔteɛ a biŋ.

Noba naŋ zeŋ ka ba mine iri are, ka dɔɔ haa o noɔre kyɛ pɛgeli yeli yeli bon a kyɛ ka kaŋ meŋ zege o nu saazu kyɛ ka ba gyamaa zie zaa a su bonzeɛre.

Biiri naŋ suli a pɛgere laare ne darenseŋ kyɛ ka lɔɔ zagera a biŋ a puoriŋ kyɛ kaa laree biŋ biŋ teŋɛ soɔ .

Gyɛmaa min gyɛmaa naŋ zeŋ ka ba mine are ka kaŋa sɛgrɛ sɛgre dɔɔnɔ ka ba mine zeŋ a meŋ pɔnne ba boma ka kaŋa are lere nuure ka kaŋa are zage o nu.

Noba naŋ are a su bondoɔre , ka ba mine su bonzeɛre kyɛ ka ba mine vɔgeli bondoɔre ba zu ka ba mine vɔgeli bonzeɛre ba zu.

Daa poɔ ka bondoɔre a biŋ biŋ table table zu ka noba a are a zie zaa ka bɔl peɛle ane bonsɔglɔ.

Pɔgeba zɛgɛɛ ba nuuri ka a do sazu kyɛ ka ba are ka sola a dogli kuree tɛbol zu kyɛ ka taŋa be ba puoriŋ ane vaare ane

Pɔge naŋ zeŋ a su kparre sɔglaa a seɛ kuri sɔglaa a deɛ laptop ka a laptop dogli tabol pelaa zu ka o seŋ diire.

Noba naŋ zeŋ, kaa ba puori seŋ a e pelaa, kaa ba nimitɔre seŋ meŋ e pelaa, kyɛ ka a ba nimi bonyen bonyen ka ba de bon pɛɛle a Pɔge pɔge ba zaa nimi bonyen bonyenwa te gaa

Noba naŋ laŋtaa bata ka ba mine pɛgrɛ ka ba mine pɛgrɛ kɔŋnyuboma raabare biŋ ba nimitɔɔreŋ ka pɔge la kyɛ pɛge o bonne ka pɔge de o nuuri zage saa zu.

Dɔba bayi ka kaŋa zeŋ ka kaŋa de miri a le o nu eŋɛ , kyɛ kɔɔ noɔre haa ka kaŋa suli a su kpare sɔglaa kyɛ vɔgeli zupili kyɛ ka bonzeɛ

Tigri zie nuba nang arẽ a seɛre ka ba menne eng leɛ ba gbɛɛ enga ne ba dumo enga a ne ba nuuri enga zaa ane ba kɔkɔri ane.

Store ka noba bata are ka bayi su kparepeɛlle ka bonyeni kyulli a kaara computer eŋɛ kyɛ ka kaŋa seɛ kurisɔglaa ka bondoɔre a bebe.

Noba naŋ laŋe taa ka yiri dɔgeli taa a are, kaa yiri dɔgeli taa zie kaŋa e sɔglaa, ka noba laŋe taa ka ba mine teɛŋ ba nuuri

Noba naŋ zeŋ ka kaŋa are kyɛ teɛ o seɛ kyɛ ka yire a are kyɛ ka teere meŋ are kyɛ ka pɔge toɔro sao ane tɔɔre.

Noba naŋ are kaa zie kyaane vʋʋ, ka bayi zege ba nuuri sazu kyɛ ka ba mine su bonsɔglɔ ka ba mine su buluu ka ba mine su bon pɛɛle.

Noba naŋ are laŋe taa kaa lɔr e fulɔ kyɛ ka mine e doɔre., kyɛ ka ba mine kaayaa e fulɔ kyɛ ka ba kpare. e sɔglɔ ka ba mine

Noba gyamaa naŋ are, ka ba mine su bonsɔglɔ ka bogi be a ba zaa kpakyagaŋ ka ba mine. a vɔgeli zupili sɔglɔ ka kaŋa. be ba puoriŋ a yɛre kpare tampɛloŋ ane kuri sɔglaa.

Weɛ ka noba naŋ koɔrɔ weɛ ka ba mine vuune ka ba mine kyɛnɛ ka pɔge mare bie a kyɛ vuune a le zutaresɔglaa ka kaŋa gaa are puoriŋ a kyɛ su kparedoɔre.

Noba gyamaa naŋ are are ka ba mine zeŋ zeŋ a ponne baage sɔglɔ ka ba mine ti bon are kaa bon e doɔre. kyɛ ka ba su bonsɔglɔ a tɔɔre ba nyobogi wɔɔre .

Noba gyamaa naŋ zeŋ, ka bamine iri are, ka bamine su kpare sɔglɔ, ka bamine su 'blue' ka kaŋa eŋ nimiri....

paati, Noba naŋ haa ba noɔre a kyɛ piri nimikyaane ka ba mine zage ba nuuri sazu ka ba mine taa bondoɔre kyɛ ka ba mine su bonsɔglɔ ane bonpɛɛle

Deɛ pou ka dakoo peeli a bebe ka tabolo beng ka a die zeɛ kanga e sɔglaa ka a zeɛ kanga e peɛlaa.

Noba naŋ zeŋ ka kaŋa iri are, kyɛ ka ba mine eŋe nimikyaane ka ba mine su bonsɔglɔ. ka ba mine su bonzeɛre ane bonpɛɛle ne bonsɔglɔ.

Daa poʊ, pogeba na zeŋ yaga yaga. A de boma eŋ ba laareŋ. Ka poge goɔ a ireɛ, ka kang zeŋ a teɛ o nu, ka kang mare o bie.

Daa pou ka nuba jamaa zeng a kuuro ba buma ka ba mene su bunziiri ka ba mene seɛ bunsɔglɔ ka ba mene vɔgle zupili sɔglo ane zupili ziiri.

Noba naŋ zeŋ ka ba mine iri are, ka dɔɔ kaŋa a su bon doɔre ba zaa kyɛ Zage o nu, ka o nu kaŋa. dɔgeli o zu ka pɔge meŋ nu a dɔgeli o gbanpɛɛre eŋɛ kyɛ kɔɔ meŋ nu a teɛ

Noba la a are a lere ba gbɛɛ ka mine su bondoɔre ka mine yɛre bonzeere a kyɛ a lere ba nuuri .

Noba gyamaa zaa naŋ are are ka ba mine su bonpɛɛle ka ba mine su bonsɔglɔ ka ba mine taa boma naŋ taa

Noba gyemaa zaa naŋ tuuroo bɔg ka bamine su boŋ soglɔɔ, ka bamine pɔge nɔwuore ka bamine vuuni

Noba gyɛmaa naŋ kyɛnɛ ka ba gyɛmaa zie zaa pɔge ba nyɔbobo kyɛ tagra bonne kyɛ su bonpeɛlle ka vaare a be a ba puoriŋ.

Nɔɛ naŋ nyɛ asedɛn, lɔzeɛ ane lɔpelaa, kaa lɔr nimi zeɛ nimitɔɔre zaa a zage. Kyɛ ka nobɔ a pɔge nɔpɔgere a kyɛnɛ ka kaŋa are kaa ba mine a kyɛnɛ.

Nobɔ noba naŋ are ka kaŋa a e o nu kyɛ taa bɔl kyɛ pɔge o nyɔbogre pɔgraa ka kaŋa su vaare kparoŋ ka o puori kyaare kyɛ ka ba zaa.

Noba naŋ laŋtaa yiri a nyɔge taa nuuri a seɛ ba wayɛre a kyɛ leŋ ba zuree a biŋ ba bondoɔre ka a mine e zeere ka a ba puori sɛŋ na e zeere ka a gaa ba puori sɛŋ na ka e.

Noba yiri naŋ are ka lɔɔre be a ba puoriŋ ka pɔge are kɔge lɔɔre a su kparesɔglaa ka dɔɔ e ŋa o naŋ go bayi ka ba zaa su bonpeɛlle.

Bonkoɔre zie la ka boma gyamaa zaa a bebe kaa mine e buluu kaa mine e doɔre, ka boma be a sazu a kyɛkyoli kyɛ ka boma gyamaa zaa bebe

Sobiri zu ka lɔr a zoro, lɔr doɔre ka boma mine meŋ leŋ, roobere doɔre a leŋ kyɛ ka taaboore a eŋe eŋe a lɔr eŋe ka noba gyamaa be a lɔr poɔ

Noba naŋ erɛ ba yɛlɛ, ka ba mine teɛ seɛ ka ba mine meŋ vʋʋne, ka ba mine meŋ su kparre pɛɛle ka ba mine meŋ leŋ bonpɛɛle. ba zu.

Noba naŋ tuo boma a kyɛne die saazu, ka ba mine seɛ kuri sɔglɔ , ka ba mine le bonpɛɛle ka noba e gyamaa zaa.

Noba naŋ zeŋ ka ba mine are kyɛ ka bonpelaa a be a ba zaa nimitɔreŋ ka kaŋa su bonsɔglɔ kyɛ ponne yeli yeli bon ka pɔgɔ su bonsɔglɔ a kyɛ zeŋ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

Noba naŋ zeŋ dakori zu, ka ba kaŋa teɛ o noɔre, ka kaŋa teɛ o takpale, kyɛ su kpare pɛlaa ka kaŋa meŋ zeŋ leɛ o puori tɔgeli ba kyɛ su kpare pelaa

Noba naŋ zeŋ ka ba mine are kyɛ de ba light top lap top a dɔgle ba table zu kyɛ ka pɔge kyɛ ka ba mine are a su tampɛloŋ ane bonsɔglɔ.

Noba na kyene a tuo koɔ. Ka ba mene le zutar zie, ka ba mene su kpar douro, ka ba mene su kpar sɔglɔ a kyɛ kyene

Noba naŋ are, ka ba mine seɛre., ka ba mine are ka ba mine zeŋ, ka ba de wagyɛre leŋ ba nyaaŋ ane ba seɛ kyɛ ka ba mine su kpare sɔglɔ

Paati ka noba lantaa gyamaa ka ba mine de nuuri dɔgle taa bɔgema eŋɛ ka ba mine su kparre sɔglɔ ka ba mine su kparre peɛle ka ba mine eŋ nɔwɔɔre.

zie ka pɔge are a su kpare. zeɛ a taa baage sɔglaa kyɛ ka zie are a e pelaa kyɛ ka moɔ ne teere ne flowere naŋ be a zie.

Kurigbɛɛ nobɔ naŋ do zeŋ a kuri boma zu zaa a zege ba nuure saazu ka ba mine su bonpeɛle ne bonsɔglɔ ka ba mine vɔɔle kpawosɔglɔ ne a kpawopeɛle zaa ka ba mine turo ba nuure saazu kyɛ ka a ba sobiri e kuri sori.

Noba naŋ are, ka kaŋa teɛ o nu. Ka kaŋa e o nu o yuori fee kyɛ koo teɛ.ka ba mine meŋ bayi zeŋ a leɛ uoro kaara. Kaŋa naŋ teɛ o nuŋ daadaa ka pɔgɔ eŋ sepɛks kyɛ ka ba mine su kpar sɔglɔ.

Poge bilii banaare naŋ are. Ka kanga su kpar pulaa, ka bayi su kpar pulaa. Ka kang le o zu naŋ ire are nimie. Ka kanga yele yele.

Lɔe na zoro sɔbir eŋe. Ka nobo kyene. Lɔ xie na gaa te are ka a lɔre zie kanga e duor. Ka a yieɛ zirr mene

Nuba nang arẽ a era vũũ buma vũũ waayeri ka ba mene su kpare sɔglo ka ba mene vɔgli kpogli pelaa ane kuri dɔri.

Zie tabul naŋ biŋ ka boŋ pulaa dogle tabul zu. Ka dakooreɛ biŋ gɔle tabule. Ka dakooreɛ zie kanga e pulaa ka boŋ sɔglɔ a biŋ a die poʊ.

Paati ka noba are gyamaa ka loɛ ka noba su kparre zeere ne kparre sɔgla a le zutaara diiko pelaa.

Sola ane foone naŋ kyaagyire kyɛ ka baateɛ a biŋ. Dɔɔ vuunee la a nyog a foone a kyɛ su kparesɔglaa ane kpuresɔglaa.

Norteɛ, ka a mene e boŋ zie, ka a mene e doure kala. Kantawie na e duo kala, ka a mene e buluu ka a mene e boŋ sɔgla

Noba naŋ zeŋ ka ba mine bata banaare a are a su bon zeɛre ane bonsɔglaa kyɛ ka nober

Noba naŋ are ka kaŋa seɛ kurizeɛ ane bonsɔglɔ a su kparesɔglaa a eŋ spectacle ka kaŋa vɔgle zupilpelaa ne sɔglɔ ka kaŋa de o nuuri.

Noba naŋ zeŋ ka ba mine iri are, ka ba mine yeli yɛlɛ ne yeli yeli bon ka kaŋa. le o zu ane bondoɔre kyɛ ka ba mine su bon sɔglɔ ane bonpɛɛle.

Bibiiri bata ane nasapɔɡɔ ane nasabiiri ba zeŋɛɛ dakoɡi zu a kyɛ kaŋ tēɛ o nu ka kaŋa nyɔɡe.

Tigri zeɛ la ka nuba arẽ arẽ ka ba menne su bunziiri ka ba mene su bunsɔglɔ ka ba mene su bunpeɛle ka ba mene lɛ duuku sɔglaa ka ba menne.

Noba naŋ laŋe taa a ŋmeɛre bɔli, kaa bɔl taa pɛɛle ane zeɛre, kaa noba mine kpare taa sɔglɔ ane pɛɛle ka ba mine zege ba nuuri saazu.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

Noba naŋ zeŋ ka bondirii a eŋ laare poɔ a ba nimitɔɔreŋ kyɛ ka zaa leɛ la kyɛ gbolkaa ka mine a eŋ nimikyaane.

Dɔbɔ ba naare la ka kaŋa vɔgle kpogre doɔre ka kaŋa vɔgle kpogre zee a kyɛ erɛ daŋguoni.

Laŋe taa noba naŋ laŋtaa ka ba ponne yeli yeli bon ka kaŋa waa ŋa tampɛloŋ kyɛ sɔɔ ka kaŋa e doɔre. kyɛ sɔɔ ka ba vaare ba wagyɛre bon pɛɛle a ba zaakyɛ ka ba zuri meŋ leŋ bon pɛɛle.

Paate zie ka noba nyoge boma zegzeg kaa do kyɛ ka noba e gyamaa le. Ka ba mene su boŋ sɔglɔ, ane zupul sɔglɔ, ane kpar zie

Pɔge naŋ ziŋ a de o nu a nyɔge ne zɛ zɛteri a kyɛ la a kyɛ ka raaba a biŋ ka boma dooli ka boma a dooli silinda zu.

Noba naŋ are ka kaŋa de o nimikyaane a eŋ o gbiraa seŋ ka kaŋa. de o nu a ti ne o tasoba ka kaŋa su kparre pɛlaa

Noba naŋ be gbori poɔ gbori poɔ a vɔgle zupilpelaa ane kparezeɛ ka koɔ a zɛllɛ a koɔ.

Sɔgloŋ naŋ kyɛnɛ ka ba mine su bonsɔglɔ ka ba mine su bonpeɛlle ka a dankyinime ziiri mine a e bonsɔglɔ ka a dankyine mine e a dɔgle taa gyɛmaa zaa kyɛ ka noba a kyɛ yaga zaa.

Noba naŋ zeŋ ka kaŋa iri are deŋdeŋ kyɛ e o nuure kyɛ ko o noɔre yuo ka kaŋa nyɔge o teɛne a kyɛ eŋ nimikyaanaa ka bayi leɛ ba puori a kyaare a kyɛ sɛŋ.

Die na yuoɔ. Ka tabul biŋ biŋ. Ka dakoore a meŋ biŋ. Ka boŋ sɔglɔ na do mare mare. Ka boŋ pulaa meŋ na mare

Nuba la arẽ ka kanga de ɔ nuuri a langtaa kaa ba mene a arẽ ka mene te segedalee kaa bie kanga a teɛn ɔ nu kaa nie kanga a arẽ ka ba sege buma a doɔle.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

Noba naŋ zeŋ gyamaa zaa ka kaŋa su bonsɔglaa ka kaŋ iri are ka boma dɔgeli tabol zu gyamaa zaa ka ba mine eŋ nimikyaane.

Noba naŋ zeŋ ba poɔrɔ zaa ka bibiiri zeŋ ka kaŋa zeŋ ka ba mine zeŋ ba ma mine gbɛɛ zu ka ba mine leŋ zu duku pelaa ane kpare ka ba mine su kparesɔglɔ.

Zi pulaa la. Ka dakogre, tampɛluŋ dakogre biŋ. Ka teɛ vaare kala a bebe. Ka boma a biŋbiŋ.

Noba gyamaa naŋ kyɛne , ka yie Ata a are ka mine e pɛɛle ka noba su kpare zeɛre ka ba mine su bon sɔglɔ ka ba mine su bon pɛɛle.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

yiri, teŋɛ ka pɔge zeŋɛ a dendɔre noɔreŋ ka teere, bɔɔdɛɛ kaa are a yiri puoriŋ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

Noba naŋ noba mine noba naŋ zeŋ ka bamine are ka kaŋa are kyɛ pɔne laa kaŋa zeŋ kyɛ pɔne boma ane laa ka ba ba bamine ka kaŋa a leɛ kaara a laa poɔ.

Sukure biire naŋ are a zeŋ ba nuure kyɛ la ba ne a ba wuliwuli pogɔbɔ bayi kaa wuliwuli pɔɔ kaŋa a su bon doɔ kyɛ seɛ trazɛ kure sɔglaa kyɛ ka ba ba la kyɛ vare ngmɛ ba nuure duoro.

Noba naŋ laŋtaa ka ba mine zoro a mare ba baagirre ka ba mine pɔnne kuu daga a kyɛ eŋ ba ni ba nimikyaane ka ba mine mare baage sɔglɔ ka ba mine a su kparepeɛlle.

Noba naŋ laŋe taa, ka koɔ be ba puoriŋ ka noba be a koɔ poɔ kyɛ ka ba mine naŋ be nimitɔre, ka ba mine su bon doɔre kyɛ ka ba mine kpare zeɛ ka ba mine su bonpɛɛle

Paate, ka noba su kpar sɔglɔ ane kpar ziire. Zupul zie ane zupul sɔglaa. Ka langa yuo o nuore kyɛ teɛ o nu. Ka kanga eŋ nimikyaane

Pɔɔ ŋmaarɛɛ bomɔ aneŋ soɔ kyɛ dool bon ka genten bin. A kyeen bɔɔdeɛ a eŋ laa eŋɛ.

Noba naŋ laŋe taa ka ba mine su bonpɛɛle ka ba mine su bonsɔglɔ ka lɔɛ naŋ zoro bon zu lɔɔ sɔglɔ, kaa bon zu a e zeɛ

Sɔɡeloŋ naŋ are ɡyamaa zaa ka deri a are ayi ka teɛ maŋɡo a are ka bibiiri naŋ nyɔɡe nuuri a lere taa.

Noba naŋ seɛrɛ ka a ba zaa a seɛ kyɛ teɛ ba nuuri ka ba su kparesɔglɔ ka ba mine su bonsɔglɔ ka ba mine seɛ wagyɛre.

Noba naŋ kyɛnɛ sobiri zu ka kaŋa de bonne teɛ o tɔ ka ba mine su kparesɔglɔ ane kparezeere ane kpareoɔ kala ane kurisɔglɔ.

Nuba nang arẽ ka kanga zeg ɔ nu a kye pɔnne bun a su kpare pelaa kye de ɔ nu tenin bun ka ba mene a arẽ arẽ ka kanga zeng a kye tee ɔ nu.

Noba naŋ zeŋ ka ba mare vʋʋ a ba nimitɔreŋ, ka bibiiri bayi ka kaŋa doɔ ka kaŋa zeŋ su bonzeɛ a seɛ ne kuri zeɛ, ka dɔɔ su kpare tampɛloŋ ka kaŋ. su bon sɔglɔ.

Die poʊ la ka tabul biŋ kar ka pepaar dogle a tabul zu. Ka duglee dogle ane vaare ka dakoge

Noba naŋ are ka ba mine dɔɔ teŋɛ, ka ba mine teɛ ba nu ka ba nyɔge taa bama ka ba mine a su kpare. pɛɛle

N nyɛɛ lɔɔre naŋ nyɛ accident ka a mine zaa zagre a zaa ka bonzeɛ a biŋ a sori zu ka bonpelaa a bebe.

Gyɛmaa meŋ naŋ are ka ba mine kyɛnɛ ka ba mine zage ba nuure a ŋa ba naŋ waana ka ba ŋmɛ taa ka vɔgle kpog zeere bayi ka dɔɔ meŋ are a haa o noɔre kyɛ kaara.

Teŋɛ sɔga yiri naŋ be a puoriŋ, ka teere meŋ be a puoriŋ ka noba be a nimitɔreŋ, ka ba mine su kaayɛ doɔre ka ba mine gbɛɛ zage do saazu

Noba naŋ zeŋ ka ba mine ire are, a pɔge ba nɔpɔgere kyɛ su bon sɔglɔ ane bon pɛɛle kyɛ ka ba zage ba nuuri. sazu ka dakogi sɔglɔ a be.

Tanŋa ane yie ba naŋ meɛre ane boma ba naŋ deɛle ka zie gaŋɛ ka boma le a zie.

Poge na zeŋ dɛle wagye a kyɛ la. A kyɛ pone tangaraa mir kyɛ teɛ o nu. Ka wagye ziire ane wagye sɔglɔ a bebe ane wagye douro.

Dɔba bata ka kaŋa seɛ ka kaŋa seɛ kurisɔglaa ane kparepelaa ane wosɔglaa ka kaŋa a geŋ kyɛ su kparesɔglaa ka kaŋa de o gbɛre a dɔgle bonne zu a kyɛ su kparoŋtampɛloŋ.

Yie gyɛmaa zaa ane sobiri ane lɔzeɛ naŋ zoro ane yie doɔ ane ane yiri kaŋ ziiri mine naŋ e zizeere.

Noba naŋ are a su bonsɔglɔ ka bonzeɛ a be ba nimitɔɔreŋ ka a bonzeɛ kyɛllɛɛ a e bondoɔre kyɛ ka ba mine are lere ba nuuri.

Wɔɔri nang be mou pou a yu kyene ka lɔɔri a ye zuro ne nuba kaa teere.

Nuba na arẽ ka vũũ buma a be ba vũũ waayeri be ba zeɛ ka ba era vũũ ka deri a bing ka ba mene seɛ kuri sɔglo.

Noba banaare naŋ are ka ba zaa su bonpeɛlle a kyɛ eŋ nimikyaane a pɔnne sɛgedalee ka kaŋa e o nu a ŋa o naŋ waana ka o de bonne na ka kaŋa ziŋ kyɛ leɛ kaara ka kaŋa meŋ kyɛnɛ.

Bibiire ba yuobo a ne poʊ na su kpar pulaa a nyoɔg a poge taa. Ka segre bon sɔglɔ a mare dankyene eŋe kyɛ ka kanga de o nuure a teɛ ne o nuore ka ba mene a laara.

Sori, gyamaa, lɔɛ naŋ le, kaa lɔɛ mine zage, ka gyamaa meŋ are ka ba mine vɔgeli kpol sɔglɔ ka ba mine seɛ bonsɔglɔ

Noba naŋ are dire daa ka ba mine zeŋ kaa boma mine e zeɛre, kyɛ kaa pɔge are ka kaŋa a haa o noɔre kyɛ ka kaŋa leŋ zutarraa

Doɔ na zeŋ ka bibiire are kɔge o. A lie kaara a nye o na suuro a bon ss, a bon. Ka ba su ba seɛ tampɛluŋ kala.

Bie na zeŋ zege kuro ko do kyɛ k'o vaara ne kubo, kubo a yaare o gbɛɛ. A kanga meŋ zeŋ a vogle zupul sɔglaa kyɛ sule o zu

Naba naŋ laŋe taa gyamaa, a tagera miri ka ba mine vɔgeli zupile zeɛre ka ba mine vɔgeli zupile sɔglɔ kyɛ ka ba mine su kaayaa pɛɛle ka ba tagera taa ane miri.

Noba naŋ zeŋ Ka kaŋa iri are ka boma mine biŋ ba nimitɔɔreŋ ka a mine zeɛ ka a mine sɔglaa kyɛ ka ba zaa a vaare wagyɛ ka ba mine seɛ wagyɛ.

Muo poʊ la ka woɔ ayi a are. Ka lɔre a zoro. Ka lɔre are ka noba be a lɔre poʊ. Ka ba mene su kpar sɔglɔ a vogle zupule

Noba naŋ zeŋ gyamaa zaa ka ba mine eŋ nimikyaane kyɛ ba laptop dɔgeli tabol zu kyɛ ka bonpelaa a mare ba nimitɔre seŋ na

moɔ ka boma are are, ka sobiri bebe ka lɔɔre vaare a tuuro a moɔ boma naŋ be nimitɔre kyɛ kaa lɔr be a puori

Noba naŋ zeŋ ka bondirii a be laa eŋɛ ka kaŋa su kparezeɛ ka kaŋa la kyɛ de o nu a tuŋ ka kaŋa meŋ zore o nu a nyɛ o naŋ boɔra

Doɔ, doɔba na ŋmɛra bol. Kaa bol e zie kang e pulaa ka zie kang e sɔglaa. Ka doɔ vogle zupul kyɛ eŋ nimikyaane. Kyɛ zeg o gbɛr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

Taabuur yire na le ka waayɛ a gaŋ. Waayɛre a gaŋ a e boŋ sɔglaa. Ka dankyen-me zie kanga a e boŋ piɛlaa

Bogi poɔ ka vuunee a kyããne ka dɔba bayi a kyɛnɛ dɔba bayi zaa a vɔgle kpoglipeɛle kyɛ ka ba zaa niŋe a kyaare a boginimi a bogi eŋɛ ka ba kyɛnɛ.

Noba, boma ka noba are are ka boma biŋ a zie gyamaa zaa lɛ ka bamine su kpare sɔglɔ ane kpare zeere.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

Koɔ poʊ. Ka noba gyamaa zaa be a koɔ poʊ. Ka ba mene yaare ba kaayare. Ka ba mene seɛ buluu boma. Ka ba mene su kparoŋ pulaa ka ba mene seɛ

wie ka daare gyamaa zaa be a puoriŋ , ka moɔre meŋ bebe kyɛ ka ba Noba zeŋ zeŋ dakori zu ka ba mine su buluu ka ba mine are a puoriŋ su bonzeɛ

Sobiri ka nuba a kyene a tuo buma a kye yere kukolere a en nu lere ka lɔɔ duro arẽ ka lɔɔ sɔglaa a arẽ.

Kõɔ kõɔ boma na be kõɔ poɔ ka noba ɡyamaa yaɡa meŋ be a kõɔ poɔ ka noba taɡra a bon ka o na ta ka noba yi a kõɔ poɔ ba mine en la nimikyaane ka ba mine su kparpeɛle ne sɔɡelɔ.

Nuba la a arẽ ka kanga le bun ɔ zu kaa bie a su kpare peɛlaa a kye a la ka ba taa gbe kpala a yɛ kyene ne kaa.

Biiri ne dɔɔ la are ka a biiri muulo kaara taŋɡaremiri eŋɛ ka kaŋa haa o noɔre ka onaŋ pɔne a taŋɡaremiri ka o laara a mere o noɔre ka ba mine meŋ laara ka kaŋa pɔne o zu ka kaŋa de o nu eŋ o noɔreŋ.

Nuba la a be zie ka kang yere kpare peelaa ka ba mene taa biiri kaa bie kanga a yere bunzie ka taaboo a bebe ka bundɔri a doɔle a taaboo zung ka nuba be a be a taa sɔgdale a segra ne.

Lammo zie ka noba laŋ taa gyamaa ka ba mine leŋ zu dukure zutare ka ba mine ziŋ dakogre zu a su kparesɔglɔ.

Bibiir banaar, ka bayi la, ka kanga nu be laa poʊ, ka kanga nu ne boma pɔge o noure Ka kanga vogle zupul sɔglaa kye ponne laa

Noba bayi ka kaŋ gbi dumo a pɔge. ba nyɔbogo ane ba nuuri kyɛ ponne. bonsɔglaa kɔɔ taa zeɛre kyɛ ka bon zeɛre a tɔtɔ a die poɔ.

Teŋɛ noba gyɛmaa naŋ zeŋ ka ba mine a seɛrɛ kyɛ kpaara ba nuure kyɛ zɛlle ba gbɛɛ.

Noba naŋ are ka vaare tevaare teere a be a ba puoriŋ kyɛ ka ba de bonne zage saa zu a teɛ ba dagoli saa su kyɛ teɛ ba nuuri a kyɛ ka bonpeɛlle a le ba mine zu.

Dɔba bayi naŋ, dɔba bayi ka kaŋa are, ka kaŋa dɔɔ a kyɛ vɔgele kpo kyɛ ka bazaa bayi avɔgele kpo peɛle. Ka bone, ka bone dɔre a le gaane a saam.

Nuba la a be zeɛ ka menne su kpare ziiri ka menne su bunpeɛle ka menne vɔgli zupile kaa ba menne a laara kaa ba menne de ba nuuri a dɔgli tabol zu ka ba menne leɛ kaara taa.

Zie la ka bonpelaa yɛre biŋ teŋɛ, kyɛ ka bon dɔgeli, kaa zie zaa e vaare kyɛ ka bonpɛɛle mine a bebe ka bondoɔre a bebe

wie ka teere are,a be zaa kyɛ ka noba a kyɛne ka kaŋa daara o tɔsobo kyɛ mare baage sɔglaa ane kparre ane kpare pɛlaa.

Noba naŋ are ka ba mine eŋe nimikyaane, ka ba mine eŋe kɔkɔlɛɛ kyɛ ka ba zaa vaare wagyɛ kyɛ ka ba mine meŋ la.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

Noba naŋ are ka ba mine su bondoɔre ka ba mine su bonzeɛre., ka ba mine su bondoɔre ka ba mine su bonbuluu.

Pɔgba bata ane bibile ka kanga gu a piire zeɛ ka bayi men gu a pɛgra laree a pɛgra laree.

Laŋtaa noba naŋ zeŋ ane bonsɛ boma ka ba gyɛmaa zie zaa a la kyɛ ka ba bonsɛ boma a be a ba table zuŋ ka ba zeŋ ka ba mine su bonsɔglɔ ka ba mine su bonpeɛlle.

Bibiiri bayi ane pɔge naŋ de ŋmane ɔŋ koɔ a kyuuro ne kaŋ zu ka kaŋa de o nu pɔge o nige kyɛ de a o nu kaŋa tuo.

Yiri tɛnɛɛ yiri ka ba mine are ka ba mine go ka ba mine ka kaŋa seɛ wagyɛ ka ba mine de boma leŋ ne ba zuri kyɛ kyɛnɛ kyɛ pɔnne boma ane laare.

Noba naŋ nyɔge vuu bonne ka kaŋa dɔɔ teŋɛ su kparepelaa ka pɔge su kparepelaa ka dɔɔ su kparesɔglaa kyɛ ka kaŋa a de o gbɛre ti a koge.

Noba naŋ are gyamaa, ka ba mine teɛ ba seere, kyɛ iri ba nuuri mine bare ka ba mine meŋ de ba nuuri zaa teɛ ba seere kyɛ ka vuunɛ a nyigi a ba saazu

Tennɛ kaa mine do, kyɛ ka bonne ka noba do zeŋ a bonne zu, kaa kyɛne ne ka ba mine kyɛne kyɛ tagera. a su buluu ka ba mine su bonpɛɛle ka ba mine su bonsɔglɔ.

Noba la are ɔŋnɔ kʋɔ ennɛ laarepʋɔ. Ba mine goe la ɔŋnɔ kyɛ ka ba mine are kɔge laare kyɛ ka ba mine tuo a gɛrɛ

Noba naŋ zeŋ ka bondire be ba laare eŋɛ , ka ba bondire a dɔgeli ba tabol zʋŋ kyɛ ka kaŋa nyuuro boma ka kaŋa meŋ zage o nu a ŋmaara ne bonne.

Gyɛmaa ka dɔɔ tuo tevaare kyɛ ka ba seɛ wagyɛre ba mine wagyɛre bonzeere ka dakogre a biŋ.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

Dɔbɔ bata naŋ nyɔge kurdaa are ne a kyɛ su kaayaafolɔ, a kyɛ hɔɔle po... bon-peɛl, a kyɛ eŋ nimikyaan ba zaa bata, kyɛ ti a kurdaa a are ne.

Pompi, neba naŋ eŋne pompi, pompir gbɛɛ a su kpar piɛle ane kpsr sɔglaa ane kpar zie. Ka ba mene guo ka ba mene are kaara

pɔgeba bayi naŋ zeŋ ka kaŋa suli a dɔnno ka kaŋa zeŋ seɛ wagyɛ kyɛ le bondoɔre ane bonzeɛ, kyɛ ka boma dogeli vʋʋ zu, ka kaŋa suli a su bondoɔre ane sɔglɔ

Poɔ nang arẽ a la kye irɛ kall ane tangari miri a kye yuo koun de pɛgrɛ ne ɔ laare.

Noba naŋ laŋe taa ka ba mine pegeli bondire ne laare ka kaŋa zel o gbɛre dɔgeli dakogi zu kyɛ ponne bie kɔɔ su kpare zeɛ, kyɛ ka bie kaŋa ponne laa

Noba naŋ are lantaa ka ba mine zeŋ ka ba mine are ka ba mine de ba nu teɛ ba teɛne eŋɛ ane ba teɛne eŋɛ a kyɛ la ka ba mine meŋ nyɔɡe ba nuuri a e leɛ yaare kyɛ ka ba mine kore taa kyɛ laara.

sori, lɔɛ noba gyamaa zaa kaa lɔɛ zoro ka ba mine su bonsɔglɔ ka ba mine su bonpɛɛle ka ba mine leŋe zutarre sɔglɔ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

Noba naŋ laŋtaa ka ba mine kyɛnɛ ka ba mine are a piri nimiwoore a vɔgle kpo dɔre ka ba mine su bonsɔglɔ ane bonpeɛlle.

sobiri, moɔ, nimikyaane, kpawɔɔre kaayaa doɔre ane kpare buluu ane kurwie ba naŋ zoŋ.

Nobo na su kpar sɔglaa, ka kanga kpe zeŋ su kpar sɔglaa, ka poge zeŋ a su kpar sɔglaa, ka kanga are a su kpar sɔglaa, ka pipare dogle tabul zu

koɔ ka noba be a koɔ poɔ, ka ba mine do kpɛ boma a su kaayaa zeɛre ka ba mine a seɛ kur doɔre kyɛ ka kaŋa meŋ kyɛne a zage boma ka do saazu kɔɔ su bonpɛlaa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

Koɔ ka boma be a koɔ poɔ zaa ka a mine e peɛlle ka a mine e zeere ka yie are are ka a ziiri mine e blue kyɛ ka vaare taŋa do te bebe.

Lɔ maaleba, noba naŋ are a maala lɔre a su ba kpare, tampɛluŋ kala. Ka ba mene bata are. Ka ba mene banaare doo teŋe.

Noba banaare naŋ zeŋ ka seemaa eŋe ta laare poɔ, talare pɛɛle poɔ ka kaŋ e ɔraba a dɔgeli tabol zu, kaa ba mine dire kyɛ ka ba mine zeŋ ba ba dire kyɛ ka kaŋ su kpare

Noba naŋ zeŋ ka ba mine seɛre ka ba mine a derɛ video ka kaŋa su bonzeɛ ka ba mine su bonsɔglɔ ka ba mine su bonpɛɛle.

Noba moɔ noba naŋ are moɔ poɔ ka ba kaŋ ka ba mine la ka ba mine pɛgle ŋmanlee ŋmanbilii a seɛ maŋkurisɔglɔ.

Lɔɔre naŋ le, kaa nimitɔre zage o zaa?, kyɛ ka noba gyamaa zaa a are ka lɔɔ pɛlaa kaŋa a be o puoriŋ kyɛ ka noba su kpare pɛɛle ane kpare sɔglɔ .

Zie ka boma biŋ biŋ ka tabol biŋ ka toɔre vɔgeli ka vaare a be a zie zaa.

Laŋe taa zie ka ba mine seɛre ka ba mine zeŋ ka ba mine ŋmeɛre boma ka ba mine zage ba boma ka do a saazu kyɛ ka boma biŋ a ba nimitɔreŋ

Noba gyɛmaa naŋ kyɛnɛ naŋ be paati zie ka ba mine kyɛnɛ kyɛ vɔgle nɔwoɔ ka ba mine meŋ are a kyɛ su kparesɔglɔ ne nɔwoore ka ba mine meŋ zeŋ a kyɛ vɔgle nɔ kyɛ vɔge nɔwo.

Lɔɛ ane noba naŋ kyɛnɛ ka lɔɛ zoro kaa lɔɔre kaŋa e bondoɔre ka a lɔɔre kaŋa e bonzeɛ ka a lɔɔre mine e bonpeɛlle ka noba meŋɛ naŋ kyɛnɛ yaga ka ba mine su bonzeere ne bonpeɛlle.

Koɔ ka noba be koɔ poɔ ka ba mine ba su kaayaa ka ba mine su kaayaa ka ba mine su bonsɔglɔ ka ba mine su bonpɛɛle ka ba mine su bonzeɛre.

Noba naŋ are ka ba mene a zeŋ a teɛ ba nuur. Ka kang laara ka kang eŋ ka kang eŋ nimikyaane a kyɛ teɛ o nu. Ka kang meŋ lɛ zeŋ a kaara o tɔ